Duu ka niraba laɣim ʒiya ka so ʒɛ zuɣusaa bi yɛla liiga piɛla piɛla ka teebuli ʒɛ bi sunsuuni ka maʒini nyɛ din tam tewbuli maa zuɣu teebuli maa nyɛla zaɣ sabinli ka takari piɛla nyɛ din panpa di zuɣu